Lee nee toogu la toogu be muge am eponse bu dome taal ba pareh se tooge kayebe ak funu weruh y ahgul base kaw pege ye ak se ganaw muge am aye pah pah pareh nuge nuul.

Fii deke aale la, deke bi mingi am ay neegi xatde, am ay garab, garab bi mango, bapare tamit, mingi am yoon, bu dugu si neek yi, mingi am tamin benna leem bu fanek, mingi am buntu